Anobalikwogesa abaana nga bamakuddaya mezi, bitikire, balikunjendera kunturo kweluguudo ngesi baza ingo, nenga zinturo zeluguudo iligayo bisaala ni bunyasi

Mushifananyi muno indikubonamo zinzu nga zingali ate zinzu zene nga zimiliyu nenga zabonekele kuba nga zili mushilimba

Mushifananyi muno indikubonamo bisala nga bigali nabi ate ate mwabitilamo ni lugudo nenga lubega lwadani bisala kebiliga kudwena kudwena nga lubega lwadani da

hano kyina nikubona lugugwe nga limali likaale asi lili mukyibila kyebisaala lili lyonyene

wano chinaye bakukwolesa inzuki nga ili kubululuka ili kuza kugwa kuchimuli e izakugwa kuchimuli

ano kyinaye ndikubonawo umusoleyi nga akusindika igaali ama mukatale ne wabawo nibabana baliko isayidi yadani nga bamusilile, basililile umuseza yukyina uli kusindika igaali.

Ano alikubonekelawo imotoka nga ikozesebwa ni babantu abalinda lidembe mwinambo. Yimikile ku bunyasi isayidi yadani waliwo bisala yabawo ninzu.

hano indikubonawo inzu ingali atekungaji kuliko kanayu kayu kanambulugilila inzu yene yabonekele kuba nga yebasilamu mwesi basabila nenga imaso aliwo bisaala bigali nibunyasi bunyipi